wannan itace motan ɗaukan gaggawa ma’ana motan da ake ɗaukan marasa lafiya domin ai sauri wajen kai su ga asibiti mafi kusa ko kuma wata cibiyan lafiya domin ba su agajin gaggawa wannan mota dai ana amfani da ita wurare kala kala misali asibiti na amfani da ita Ɂyan kwana kwana na amfani da ita wata ƙungiya ta ba da agaji ta ba da ita domin kai marasa lafiya da suke buƙatar agajin gaggawa zuwa asibiti mafi kusa ko kuma an samu wani hatsari da ake buƙatar ba da agajin gaggawa domin gabatar da shi zuwa asibiti mafi kusa a cikin wannan mota akwai gurin da ake ba da agajin gaggawa domin mutum ya samu agaji gurin kafin ƙarasa da shi asibiti a cikin ta ya haɗa da akwai na’urorin da suke ba da iska da kuma na’urorin da za su ba da

Wannan shine abun da ake amfani da shi wajen gwada nauyin mace mai ciki tare da sanin magungunan da za ta yi amfani da shi, ko kuma sanin wane hali ita wannan mai ciki take ciki. Ma'ana shi nauyin ya haɗa da nauyin ta da kuma nauyin ɗan da yake cikin. Unguwan zoma tana amfani da wata na'ura wajen gane nauyin wannan mai ciki. Gurin gwada nauyinta da kuma nauyin ɗan da ke ciki domin sanin lafiyan su da kuma mai suke buƙata. Hakan na taimakawa wajen haifar da mai lafiya, ita kuma uwan ita ma matar, ko kuma muce ita uwar, ita ma ta haifa cikin cikin ƙoshin lafiya ba tare da matsala ba. Wannan ana amfani da shine wurin awo da ake zuwa wanda unguwan zoma suke yi musu a duk sati bibbiyu. Ya danganta dai da yanayin zuwan wannan mai cikin gurin awon ciki. A duk asibitoci wato asibitocin da ake duba irin marasa lafiya ko kuma masu ciki, ana samun irin wannan na'ura wanda ɗaya daga cikin unguwan zoma suke amfani da shi gurin gwada nauyin su da kuma nauyin ɗan da ke cikin su.

Shi wannan awon ciki da mata masu ciki ke zuwa asibiti domin yin musu gwajin nan yana da amfani matuƙa ga iyaye mata masu ciki da kuma ɗan da yake cikin. Ma'ana uwanan za ta samu karfin gwiwa, za ta samu lafiya, da kuma lafiyan ɗan da yke cikin ta, da kuma lafiya gurin haifan ɗan. In aka je awon nan ana basu shawarori daga unguwan zoma da kuma likitoci da sauran ma’aikatan lafiya, domin ganin cewa wannan uwa da ɗan suna cikin ƙoshin lafiya har gabanin haihuwan su. Unguwan zoma na ba su shawarori a wani shashin ma suna ɗebe musu kewa gurin yi musu waƙoƙi da ya hada da ba su gudunmuwa. Sa’annan likitoci na bawa wanda suke da matsala a cikin, ko kuma ɗan, ko kuma ita uwa magani, sa’annan akwai sauran ma’aikatan lafiya masu kula da abinci da yanayin abincin da za ta ci, da kuma ya yanayin motsa jikinta zai kasance.

A nan kuma, su wa’yannan magunguna, ana amfani da su wajen kariya, na kare garkuwar jikin mace me ciki da kuma ɗan da yake cikin cikin. Magungunan nan na taimakawa wajen yaƙar cututtuka wanda za su iya haifar wa da ɗan cikin da kuma ita uwar matsala a yayin da uwa ke renan ciki. Magungunan ana ba su ne dangane da yanayin da aka ga mace me ciki na ciki, wasu kuma magungunan na taimaka musu wajen ba su kuzari da kuma taimaka wa ɗan cikin wajen yaƙar cututtuka da uwa ke da shi, ko kuma wanda yake baya, wanda ze iya shiga ya taƃa lafiyar uwa sannan ya taƃa lafiyar jariri da ke ciki. Magungunan na taimakawa sosai wajen ba su lafiya, ƙarin; ƙarin; ƙarin ƙarfin jiki da kuma ƙarin kuzari da kuma a haifi ɗa cikin ƙoshin lafiya, ba tare da wani matsala ba.

Shi wannan na nufin shirya abinci ne ta yadda zai ƙunshi dukkannin muhimman sinadarai da jiki ke buƙata domin ya kasance lafiya, kuma yana aiki yadda ya kamata. Wannan yana nufin cin abinci mai haɗawa daga ruƙuni daban daban na abinci ba tare da wuce gona da iri ba. To mahimman abubuwa da ake nufi da wannan shi ne, na ɗaya shi ne abincin kuzari, yana samar da kuzari da jiki ke buƙata misali sun haɗa da shinkafa, gero, dawa, ko dawa ko kuma doya. Na biyu shi ne abincin gina jiki don gyara tsokoki da kwayoyin jiki misali sun haɗa da naman kaza, wake, ƙwai, da kifi. Na uku shi ne kitse tushen kuzari na biyu misali sun haɗa da man zaitun, man gyaɗa. Na huɗu shi ne ake kira da ma'adanai wannan kuma su ne suke inganta jiki wurin aikin garkuwan jiki ta tafi lafiya sannan ana samun sa ne daga kayan lambu kamar alaihu, tumatur, da karas, da kuma 'yayan itatuwa kamar abarba, da kankana. Na biyar kuma shi ne ya haɗa da abinci wanda turawa ke kira da fiber don sauƙaƙa narkewan abinci. Ana samun shine daga abinci daga wake, ko kuma kayan lambu. Na shida shi ne ruwa don kiyaye jiki daga bushewa da inganta da kuma narka abinci. Ma'anar wannan abu shi ne, itace samun abinci mai gina jiki a dai dai gwargwado domin kiyaye lafiya, hana ƙiba, da rashin abinci, da bunƙasa aikin jiki gaba ɗaya.

Wannan na nufin hanyoyi da ake amfani da bandeji wajen rufe raunuka, tallafa ɓangarorin jiki ko hana ƙarin rauni, wannan fasaha tana da mahimanci a aikin jinya da agajin gaggawa dan kiyaye lafiya ta rage matsala ma’ananshi ko kuma manufarshi suna ƙunshe cikin bayani da zan gabatar. Na ɗaya shi ne rufe raunuka na biyu shi ne tsayar da zubar jini, na uku shi ne tallafa ɓangarorin jiki, na huɗu shi ne inganta murmurewa na farko mun ce rufe raunuka, ma’ana dan kare raunuka daga datti, ƙura da kuma kwayoyin cutan na biyu shi ne dan rage zubar jini a wurin rauni shi ne dama muka ce tsayar da zubar jini na uku shi ne tallafawa ɓangarorin jiki ma’ana dan kare ƙashi mai rauni ko tsokoki daga ƙarin lalacewa. Na huɗu shi ne inganta murmurewa ta hanyar kiyaye wurin rauni, a tsaftace kuma lafiyayye muna da kala-kalan ko kuma ire-iren wannan bandejin da yanayin da za ai amfani da shi na farko ana naɗe bandeji a madaurin kaman wuyar hannu ko kuma gaba sannann ana amfani da wannan ga wurare da suka yi tsayi ko kuma hannu ko ƙafa. Tom, akwai matakan amfani da kuma wannann bandeji na farko shi ne ka tsaftace rauni da farko a wanke wurin tare da tsaftacewa, na biyu shi ne amfani da bandeji a fara naɗe bandeji daga ƙasa zuwa sama ba tare da matse jini sosai ba, na uku shi ne tallafawa ka tabbata bandejin yana tallafawa wajen raunin ba tare da haifar da matsi gaske ba wannan fasaha tana da mahimmanci alikitance da kuma aikin agaji na farko da kuma a yanayin gaggawa.

To wannan na nufin ƙalubale da mutane ke fuskanta wajen samun dama ko amfani da sabis na tsarin iyali, wannan matsaloli na iya zama na zamantakewa, tattalin arziki, al’adu ko kuma tsarin kiwon lafiya kuma suna shafar mata da maza musamman a cikin al’ummmomi masu ƙaramin cigaba. Wannan matsaloli na zamantakewa da al’adu na farko ana samun tsangwama daga al’umma, wasu al’ummomi suna ganin amfani da sabis na tsarin iyali a matsayin abun kunya ko rashin kunya, na biyu shi ne al’adun gargajiya, wasu al’Adu na ganin cewa samun yara da yawa neman nasara ko girma a aure, na uku ilimin ƙasa rashin isashshen ilimi game da mahimmancin tsarin iyali yana hana mutane amfani da sabis, ra’ayin maza a wasu al’ummomi maza suna hana matansu amfani da tsarin saboda rashin fahimta ko san iko. A kuma matsaloli na tattalin arziki, rashin kuɗi na taka mahimmiyar rawa wajen hana gabatar da wannan sabis ɗin da ake bayarwa, na biyu shi ne nisan wuraren kiwon lafiya wasu wuraren suna da nisa da cibiyar kiwon lafiya kuma mutane ba sa iya biyan kuɗin sufuri, tom akwai kuma matsala na kiwon lafiya, rashin kayan aiki ƙarancin ma’aikata, tsoran illa, rashin sani. To, muna da hanyoyi wajen magance wannan matsaloli na farko shi ne faɗakarwa, tallafi ga masu ƙaramin ƙarfi ingantan ilimi, samar da kayan aiki da inganta dokoki wannan ƙalubale suna buƙatan aiki tare da tsakayen al’umma, gwamnati da ƙungiyoyi dan tabbatar da cewa kowa yana da damar samun sabis ɗin tsarin iyali da ya dace.

Wannan yana nufin hanyoyi da ake amfani da su dan dakatar da ko rage yawan zubar jini a jiki a yanayin na rauni ko kuma tiyata ko wasu matsalolin lafiya, wannan yanada mahimmanci domin kiyaye lafiyar muttum da hana asarar jini da yawa wanda zai iya haifar da rashin lafiya ko kuma mutuwa. Hanyoyin sarrrafa zubar jini na ɗaya tsayar da jini, tsayar da zubar jini na gaggawa shi ne ya haɗa da amfani da matsin lamba, a sanya bandeji mai tsafta ko wani abu mai tsafta akan wurin rauni, a danna wurin domin tsayar da jini, ɗagawa sama na nufin a ɗaga ɓangaren da aka samu rauni sama a matsayin zuciya dan rage yawan jinin da ke zuwa wurin. Na biyu shi ne amfani da bandeji mai tsuka a naɗe bandeji mai matse namba akan wurin rauni domin tsayar da zubar jini, na biyu shi ne tsayar da zubar jini a likitance ana yin ɗinki, ana yin magungunan da suke hana zuban jini, na uku shi ne hanyoyin rage jini daga cikin jiki ya haɗa da kulawar asibiti wato tiyata na iya zama dole dan tsayar da zubar jini na jiki, amfani da magunguna, ana amfani da magunguna kamar dan rage zuban jini musamman a yanayin tiyata ko hatsari. Mahimman abubuwan da ake lura da su, su ne tsaftace rauni, sirrin jini, kira domin taimakawa likita, taimakon likita, sannan abubuwan dake hana jinin jiki zubarwar jinin jiki sauƙi ya haɗa da ƙaramin tashoshin jini suna takurawa domin rage jinin da ake yi yin aiki cikin sauri, yana da mahimmanci wajen gujewa matsaloli masu tsanani duk wanda ke kusa da rauni zubar jini ya kamata ya yi hanyoyin domin ceto rai kafin zuwan taimakon likita.

Wannan shi ake nufi da sankaran mama, ita kuma sankaran mama cuta ce da ke faruwa lokacin da kwayoyin halitta a cikin mama suka fara girma ba bisa ƙa’ida ba, suna samar da tsiro wanda zai iya zama illa ga lafiya, wannan cutan na ɗaya daga cikin mafi yawan na’uikan cutan sankaran da ke shafan mata amma maza ma na iya kamuwa da ita ko dayike ba kasafai ba. To, muna da nau’ikan sankaran mama kala-kala kuma suna faruwa a cikin ƙananan bututu da ke kai madara da kansa daga maman, alamomin sankaran mama, wani tsiro ko ɗan girmi a kan maman ko ƙirji, canjin girman mama ko siffarsa, fitarwar wani ruwa daga cikin kan mama mai launi ko jini, jin kumburi ko ƙaiƙayi a mama, rashin jin daɗi ko ciwo a mama ko ƙirji wanda ba ya tafiya da lokaci canjin fata a mama ko tai laushi ko tai kama da kwan zuma. Dalilin da ke taimakawa a cutar sankaran mama, gwajin kwayoyin halitta, yanayin rayuwa tarihi a cikin iyali da kuma shekaru. Hanyoyin da ake bi wajan gano wannan sankaran mama sun haɗa da: wata na’ura da ke da binciken tsiro a jikin mama, ana amfani domin dubawa cikakken bayani a kan tsiro da yaɗuwar cutar magunguna da ake amfani da su wajan cutan nan ta tafi ya haɗa da tiyata da kuma magunguna da ake bayarwa domin rage raɗaɗi. To, muna da hanyoyin rigakafi da yin gwaji akai-akai musamman idan akwai tarihin cutan a cikin iyali, kula da nau’in jiki da yin motsa jiki, gujewa shan giya mai yawa, shan madara na uwa na wurin domin taimako, kawo rage hadarin amfani da kayan kariya musamman wajan sinadarai masu haɗari. Abun da za a lura a ƙarshe shi ne gano cutan da wuri yana da mahimmanci dan samun nasaran magani saboda haka yana da kyau a kula da lafiyar mama akai-akai.

Mura, mura wato cuta ce na nunfashi da ake samu musanman a cikin sassan hunhu da hancin mutum, mura na faruwa sakamakon kamuwa da kwayan cuta ta wani nau’in kwayan cuta da a Turance ake kira virus wanda galibi na watsu ta hanyan ɗan iska ko ta hanyan shafan fata ko hanci da aka riga aka shafa kwayan cutan. Alamomin mura sun haɗa da: na farko ciwon kai, na biyu rashin jin daɗi a cikin hanci, na uku ciwon jiki ko ƙaiƙayi, na huɗu hawaye ko tari, na biyar zazzaɓi, na shida ciwon maƙogaro. Na farko ciwon kai yana faruwa ne a wasu lokuta kuma yana sa rashin jin daɗi a cikin hanci, hanci na zama me ruɓewa ko yana gudu da ruwa, ciwon jiki ko ƙaikayi ma na yara da yara na jin rauni a ciki da kuma ƙaiƙayi hawaye ko tari, tari na iya zama me ƙarfi wanda ke iya janyo matsalan wajen yin nunfashi da jin rauni, zazzaɓi wasu lokutan musanman idan muran ta shafi hunhu mutum, na iya jin zazzaɓi, ciwon maƙogaro a lokacin mura. Maƙugaru na iya jin zafi ko ɗan ƙunawa saban bayani game da mura, mura tafi zama daga kwayan cutan da virus da ma sauran kwayoyin cuta Kaman su corona virus, aroma virus na iya haifar da mura ma, mura na yaɗuwa sosai ta hanyan hujin iska ko kuma hanyan shafan fata. Yanda ake magance mura, shan ruwa da yawa, magunguna masu rage raɗaɗin mura, sanyin dake ƙara lafiya, sanyin ɗakin lafiya ko zafi sannan hutu. Yadda ake gujewa mura, tsaftace hannu a guji shafawa da wanda aka samu damura, sanya takunkumi, mura ba wani munmunan ciwo ba ne anma yana iya zama mejin zafi da gajiya idan alamomi sun ɗauki lokaci mai tsawo ko kuma cutan ta zama mai tsanani, yana da kyau a nima shawaran likitoci. Na gode.

Nisa zuwa wuraren kiwon lafiya, na nufin tazara ko nisa daga inda mutum yake zuwa asibiti ko Cibiyar kiwon lafiya mafi kusa. Wannan bayani, wannan abu yana da matuƙar muhimmanci, yana da matuƙar muhimmanci wajen ba da taimakon gaggawa, da kuma samun kulawa mai kyau ga lafiya, musamman ga mutanen da suke cikin karkara, ko kuma, mutanen da suke nisa da wurin kiwon lafiya. Misali, idan nisan zuwa asibiti yai nisa, zai iya jawo matsala wajen samun taimakon gaggawa. Wajibi ne a tabbata cewa wuraren kiwon lafiya, suna kusa da mutane don rage wahala da cutukan rayuwa. Nisan zuwa wuraren asibiti, yana nufin, ko kuma nisan da ke tsakanin inda mutum yake zaune, ko aiki da wuraren kiwon lafiya, kamar asibiti, Cibiyar Lafiya, ko asibitin gaggawa. Wannan yana da tasiri sosai a harkar kiwon lafiya, musamman a wuraren karkara, da birane masu yawan jama’a. Muhimmancin tazara zuwa wuraren kiwon lafiya, rage mutuwa a lokutan gaggawa, samun kula da lafiya a kai a kai, tasiri a kan mata da yara, rage cutuwa tsananin bala’i. ƙalubale masu alaƙa da nisan wuraren kiwon lafiya. Wahalar tafiye-tafiye; rashin kuɗi; ƙarancin wuraren kiwon lafiya; ƙarancin jami’an lafiya. Sannan akwai hanyoyin magance matsalan. Gina sabbin Cibiyoyin Lafiya; gyara hanyoyi; tallafawa da motocin gaggawa; taimakawa da fasaha; tallafa wa jama’a da shirin lafiya. A taƙaice, nisan zuwa wuraren kiwon lafiya, yana da tab, babbar alaƙa da ingancin lafiyar jama’a. Dole ne a samar da hanyoyin magance wannan matsala don tabbatar da cewa kowa na da damar kula da taimakon da ya dace a cikin lokaci. Na gode.

Likitoci, likitoci, likitoci, likitoci. Likitoci, Likitoci su ne ƙwararrun ma'aikata kiwon lafiya da ke kula da lafiyar mutane ta hanyar tantance cututtuka, bayar da magunguna, da kuma bayar da shawarar riga-kafi da warkarwa. Su ne ginshiƙin tsarin kiwon lafiya a duniya, domin suna ba da kulawa kai-tsaye ga mara lafiya. Nau’uka, nau’ukan likitoci. Likitoci suna rarrabuwa zuwa fannoni daban-daban bisa ga irin ilimin da suka samu, da kuma aikin da suke yi. Wasu daga cikinsu sun haɗa da, likitan dangi; likitan zuciya; likitan jinya; likitan ma, mata; likitan yara; likitan narkewan abinci; likitan idanu; likitan hanta; da kuma likitan hankali. Ayyukan wannan likitoci sun haɗa da, tantance cuta; bayar da magani; yi wa mara lafiya gwaje-gwaje; bayar da shawarar riga-kafi; yi wa mara lafiya tiyata; samar da tallafin gaggawa. Ƙwarewar da wannan likitoci ke da ita, ya haɗa da, ilimi mai zurfi; ƙwarewar aiki; haƙuri da tausayi; gudanar da motsin zuciya. Ƙalubalen wannan likitoci kuwa, ya haɗa da yawan aiki; hatsari; matsin lamba; rashin isassun kayan aiki. Sannan gudummawar da su, likitoci ke bayarwa ga al'umma ya rage ga, rage mutuwar jama'a; kula da cigaban lafiya; kawo cigaba a kimiyyar lafiya; inganta rayuwar yara da mata. A taƙaice, likitoci su ne ginshiƙin tsarin lafiya ga kowace al'umma. Ayyukan yana taimakawa wajen ceton rayuka; rage yawan mutuwa; da kuma tabbatar da cewa mutane na samun ingantaccen kulawa ta rayuwa mai lafiya da tsaron rai. Na gode

Hanyoyin fita na gaggawa a wuraren jama'a. Hanyoyin fita na gaggawa suna da muhimmanci a wuraren jama'a don tabbatar da cewa mutane suna da damar fita na gaggawa a lokacin da aka samu haɗari ko mummunan yanayi a wuraren da mutane ke taruwa kamar kasuwanni, ofisoshi, makarantu da otel otel. Akwai buƙatan tsara hanyoyin fita na gaggawa yanda yakamata. Muhimmancin hanyoyin fita na gaggawa. Tsaron rayuka, sauƙin samun fita, kariyar lafiya. Na biyu, abubuwan da yakamata su fi zama cikin hanyoyin fita na gaggawa. Alamomin nuni wuraren fita, gane wurin fita, kyakkyawan tsari,. Na uku tsarawa da kula da hanyoyin fita na gaggawa, kula da tsafta, gwajin aiki, ilmantar da jama'a. Na huɗu matsalolin da za su iya tasiri kan hanyoyin fita na gaggawa, toshe hanyoyin fita, hanyoyi masu duhu, rashin ilimi. Na biyar hanyoyin fita na gaggawa a kasuwanni, makarantu da otel otel. A taƙaice hanyoyin fita na gaggawa suna da matukar muhimmanci a wajen tabbatar da su da lafiyar mutane a wuraren jama'a, dole ne a tsara su da kyau a sanya alamomi masu haske a kuma, kuma a kula da su dan tabbatar da cewa suna aiki yanda yakamata a lokacin gaggawa.

Kayan gaggawa na nufin kayayyakin da ake tanada don amfani lokacin haɗari. Wannan kayan yana da matuƙar muhimmanci don tabbar da cewa, mutum na iya zai iya jurewa samun taimako har zuwa lokaci da za a samu cikakken kulawa ko tsari, Ana samun kayan gaggawa a didaje, ofisshoshi, makarantu, kasuwanni da wuraren shaƙatawa. Na farko abubuwan da yakamata su zama kayan gaggawa, magunguna na gaggawa, bandeji da tefi, ruwan sha, fita da hasken wuta da batir cikin tsafta. Kayan taimako na farko bawon sanyaya ko leda, amfanin kayan gaggawa taimakawa alokacin haɗari, gudun cikas lafiyar al’umma. Kayan gaggawa a wuraren shaƙatawa ko aiki, otel otel da wuraren shaƙatawa, ya haɗa da musamman ruwa yake domin fito da mutum idan ruwa ya shanye shi. kasuwanni da ofisshoshi. A cikin kasuwanni ana buƙatar wannan domin su ma ana iya samun hatsari har da gidaje. Hanyoyi adanawa da amfani da kayan aikin gaggawa, ajiye a wurin samun sauƙin samun su. Duba da sabanta kaya. A taƙaice kayan gagggawa sauna da matiƙar muhimmanci wajen, ba da taimako na far lokacin haɗari, a kiyaye wannan kayan a wuraren da su ka dace,, kuma a duba su lokaci zuwa lokaci don tabbatar da suna aiki yadda ualamata a lokacin da ake buƙatar su.

Ɗakin gaggawa wanda kuma ake kira da ER a turance. Yana nufin wani sashi a asiti da aka tanada don kaɓar mara lafiya da ke buƙatar kulawa na gaggawa. Wannan ɗaki yana da matuƙar muhimmanci wajen kula da mutane da suka samu raunuka, wusa suka kamu da cututtuka cikin gaggawa. Muhimmancin ɗakin gaggawa, kula da cikin gagggawa, rage haɗari. Ayyukan ɗakin gaggawa, duba lafiya da gwaje-gwaje, magunguna na gaggawa, jinya da aiki mara lafiya. Abubuwan da aka sa a ɗakin gaggawa, na’urorin duba lafiya, magunguna da kayan aiki, kayan aiki narkewa. Aiki na likitoci na nasarori ke ai kai ta samu, a ɗakin gaggawa, likta na gagggawa, nasarorin kula da mara lafiya. Na biyar lokutan da ake buƙatan ɗakin, raunuka cutar zazzaɓi mai tsanani, rashin numfashi ko ciwon zuciya. Abubuwan da taimakawa wajen samu kula da ɗakin gaggawa, jin taimako daga jami’an lafiya, gudanar da tsari. A taƙaice ɗakin gaggawa na na asibiti na da muhimmanci wajen kula da mutane dake cikin yanai na gagggawa yana ɗauke da kayan aiki da magunguna na musamman da za su taimaka wajen tabbatar da cewa mara lafiya suna samun kula cikin gagggawa, domin gujewa mara lafiya ko ra’ayinka. na gode.

Masugunin gaggawa. Matsugunin gaggawa yana nufin wurin da aka samar domin ɗaukan mutane ko al’umma a lokacin da aka samu yanayi na gaggawa ko hatsari kamar su gobara, ambalin ruwa rikice-rikicen siyasa, wannan matsuguni yana nufin bayar da tsaro da jin daɗin rayuwa na asali har se an samu hannu magance matsalar ka kawo hatsarin. Mahinmancin matsuguni gagawa ya haɗa da tsare rayuka rage damuwan taimako na farko, na biyu abubuwan da ya kamata su zama matsuguni na gaggawa kayan tsarin sai da lafiya abinci da ruwa kayan tsafta, ruwa ko sanya yarda. Ayyukan da ake gudanarwa matsugunin gaggawa karɓan mutane ba da taimakon lafiya, ilimantarwa da taimako. Ire-iren matsugunin gaggawa ya haɗa da matsugunin wucingadi, matsugunin tsawon lokaci, matsuuni na gaggawa a makarantu ko asishishi. Hanyoyin da matsugunin gaggawa, hanyoyin kula da matsugunin gaggawa, tsare-tsare ajiya, gudanar da ajiya, tsare-tsare tsoro. Matsalolin da za su iya tasiri da matsugunin gaggawa cunkoson jama’a, rashin abinci da ruwa, rashin tsaro. A taƙaice matsugunin gaggawa yana da mahinmanci wajen taimakawa mutane da suka rasa gidajensu ko suka tsinci kansu cikin hatsari, wannan wuri yana samar da tsaro, abinci, ruwa da sauran kayayyakin taimako har se an samu tsari da ze taimaka wajen samar da lafiya ko magance matsala.

Tallafi na jiki da na zuciya ga matan da ke ɗauke da juna biyu Tallafi na jiki da na zuciya ga mata masu juna biyu yana da matuƙar muhimmanci don tabbatar da lafiyarsu da lafiyar jariransu. A waɗannan lokaci mata na fuskantar canje-canjen na jiki da na zuciya wanda ke buƙatar kulawa na iyali, abokanai da ma’aikatan lafiya. Tallafi na jiki, suna buƙatar shawarwari a kan abinci, tallafi a lokacin tufaafi, a barii su hutaa taimakon gaggawa,. Tallafi na zuciya yana da matuƙar muhimmanci ga mata masu ɗauke da junaa biyu domin suna iya fuskantar damuwa, tsoro da wani ƙalubale na zuciya wanda ya haɗa da sadarwa da tattaunawa, ƙarfafa guiwa a sanya su jin hakan basu da lokacin mai daɗi. Mahimmancin tallafi na jiki da zuciya, tallafin laafiyar mata, cigaban jariri, kula da zuciya da yin taimako. Kayan taimako da za su iya samun mata masu juna biyu, gidajen mata masu kula da junaa biyu, taimakon iyali. A taƙaice dai tallafi da zuciya ga mata masu juna biyu yana da matuƙar muhimmanci don tabbatar da lafiyarsu da cigaban jaririsun ta hanyar samar da taimako a ɓangaren abinci, hutu da kuma taimako na zuciya. Za a iya taimakawa mata wajen jin daɗin wannan lokaci mai muhimmanci a cikin rayuwarsu.

Ƙarfafa magani cikin gaggawa a fannin lafiya. ƙarfafa magani cikin gaggawa yana nufin ƙarfafa mutaane da su nemi taimakon likita ko magani a lokacin da suka fara jin alaamun rashin lafiya ko ciwo kafin matsalar ta ƙara tsanani. Wannan yana da matuƙar mahimmanci da tabbatar da cewa mutum yana samun kulaawa ta musamman cikin abin da ya zama babban matsala. Muhimmancin magani cikin gaggawa, tsaftace da tabbatar da lafiya, hana yaɗuwar cuuta. Na biyu, hanyoyin da za a yi magani cikin gaggawa, jin alaamun da suka dace, ba da rahoto cikin gaggawa, riƙe tsaare-tsaaren taimako na lafiya. Ƙa’idojin magani cikin gaggawa, rage hatsari, kare rayuka, kulaa da al’adu da zuciyar al’umma, ƙarfafa gwiwa, ilmantar da al’umma. Amfaanin maganin gaggawa ga al’umma, lafiyar al’umma, rage ƙimar kashe-kashe. A taƙaice cikin gaggawa yana taimakawa wajen rage matsalolin lafiya da cututtuka da kuma samar da lafiyan al’umma. Idan aka nemi taimakon laafiya cikin gaggawa, zai taimaka wajen hana matsalolin lafiya su ƙara tsanani da kuma tabbatar da cewa al’umma suna cikin ƙoshin lafiya. Nagode.

Tsare-tsaren ayyukan motsa jiki, motsa jiki yana da matuƙar muhimmanci don kula da lafiyar jiki da kuma ƙarfafa tsokoki. A ƙasa za mu za mu bayyana wasu daga cikin tsare-tsaren motsa jiki da za su taimaka wajen inganta lafiyar jiki da zuciya. Motsa jiki na farko, motsa jiki na farko na taimakawa wajen shiya jiki kafin fara babban motsi, cikin wannan yana da haɗa haɗa gudun wucewa, gudun wucewa yin guda ko kuma tashi a cikin wuri na tsawon mintina biyar don motsa jijiyo da tsokoki, juya jiki, juya hanyoyin hannu, ƙafafu da kai domin sauƙaƙe jiki. Tsaya da ƙafa, tsaya da ƙafa ko ɗan motsa ƙafa dan ƙara lafiya ƙafa. Motsa tsokokina ƙafa. Wannan motsa jikin yana taimakawa wajen ƙarfafa tsokokin ƙafa da hanji. Wasu daga cikin daga cikin su, su ne cikin gudun ƙafa, tashi daga ƙasa da duk ƙafafuwa suma taimakawa wajen ƙara tsokokin ƙafa, yin wannan motsi yin wanna motsa jiki na ƙugu da ciki, motsa jiki na hannu da ƙugu, motsa jiki na zuciya, motsa jiki na tawo da motsa jiki a waje, motsa jiki nah utu. A taƙaice dai Tsare-tsaren motsa jiki yana da muhimmanci wajen ƙarfafa lafiyar jiki, zuciya da kuma ƙarin ji daɗi. yana da kyau a haɗa motsa jiki da kowane ɓangare na jiki da zuciya, hannu, ƙafa da ciki dan samun ingantaccen lafiya da juriya. Na gode.

Magani ta hanyar imani, magani ta hanyar imani yana nufin amfani fa imani da ɗarfafa zuciya wajen samun lafiya tare da dogaro da ƙarfin rofani ko imani a cikin Allah ko wani babban iko. Wannan nau’in maganin yana dogara ne a kan, tunanin cewa imani da addu’a ko kuwa wasu al’adu na addini suna da ƙarfi da zai iya warkad da cututtuka ko matsaloli na lafiaya. Asalin magani ta hanyar imani, magani ta hanyar imani yana da tushe da addin da al’du daba-daban, cikin wasu al’adu an yi amfani da addu’o’i niyya ko ƙarfin zuciya wajen warkar da cututtuka. A cikin addini kamar Kiristiyaniti, Musulunci da wasu addinai na gargajiya, mutane suna neman taimako daga Allah ko gurin rohanai domin samun warkarwa. Na biyu hanyoyin magani ta hanyar imani, kamar addu’a layin ruhaniyya, tafiyar imani, magani ta hanyar imani cikin addini, fa’dojin magani ta hanyar imani. A taƙaice magani ta hanyar imani yana da matuƙar muhimmanci wurin warkar da cututtuka, da ingancika da anganta lafiayar zuciya da jiki. Duk da haka yana da kyau a haɗa wannan hanya da ilimin lafiya ne da zama tun samun cikakken taimako.

Ka’idojin keɓewa na cuta korona birus. Na farko ka keɓe kanka daga mutane, ma’ana zauna a cikin ɗaki ɗaya idan ze yiwu ka rufe ƙofa, kuma ka guji cudanya da sauran mutanen gida. Na biyu idan ya zama dole ka fita, ka sanya takunkumin fuska. Na biyu ka tabbatar da tsafta, wanke hannuwa da sabulu da ruwa mai tsafta na tsawon a kalla sakani ashirin. Amfani da maganin kashe kwayoyin cuta, mai kunshe da akala kashi sitin na barasa idan babu ruwa. Na uku na nisanci mutane( ma’ana tabbatar da ta zarar mita biyu tsakaninka da sauran mutane). Ka guji taɓa abubuwa da sauran mutane ke amfani dasu. Na huɗu ka kula da yana yin jikinka, ma’ana ka auna zafin jiki da alamar kamar tari, gajiya, ko matsala numfashi. Idan alamun sun tsananta ka sanar da ma’aikata lafiya. Na biyar ka guji cuɗanya da mara lafiya. Na shida kada ka bar keɓewa kafin lokaci ya cika. Na bakwai tabbatar da tsaftan muhali, abin lura anan shi ne idan kana jin tsananin ciwo ko matsalan numfashi kira layin gaggawa ko kaje asibiti mafi kusa don kulawa da kai.

Yadda ake kamuwa da cutar ebola. Hanyoyin kamuwa da cutar ebola sun haɗa da tuntuɓa da jini ko ruwan jiki. Na biyu taɓa wani abu da aka gurɓata da kwayoyin cutan. Na uku cizon dabba ko cinnamon dabbobin da suka kasa,. Na huɗu tabbatar da rashin kariyan jinya. Na biyar taɓa gawa, kaguji waɗannan domin kare kanka kaguji taɓa jini ko ruwan jikin mutun ko dabba ba tare da amfani da safar hannu ko kayan kariya ba. kada kaci naman dabbobin da ba’a dafa sosai ba, musamman naman dabbobin da akace suna iyya kawo wannan cutan. Tabbatar da tsafta Kaman wanke hannu akai akai da ruwa mai tsafta, kada ka kusanci mara lafiya dakeda alamu na ebola ko waɗan da suka mutu sabo da cutan. Ma’aikatan lafiya su rika amfani da kariya Kaman safar hannu, takunkumi da riguwa masu kariya. Idan kaga abu da alamu Kaman zazzaɓi ko zubar da jini amai ko gudawa ka sanar da hukumomin lafiya nanda nan. Wannan cuta tana tattare da hanyoyin da hanyoyin ada ake kamuwa da itta wanda ya haɗa da abu mai ruwa ko jini kamar hawaye, majina, fitsari, bayan gida ko maniyyi daga mutun mai ɗauke da cutan. Ruwab jiki na mara lafiya ko wanda ya mutu daga ebola da guba sosai. Sannan mukace taɓa wani abu da aka gueɓata da kwayoyin cutan abubuwa Kaman sitira, zanin gado ko kayan aiki da mara lafiya yai amfani dasu, mukace cizon babba ko cinnamon dabbobin da suka kamu, Kaman birrai, zukunan ruwa da jemagu wanda aka ɗauke da kwayoyin cutan, cinnamon dabbobin da ba’a dafa sosai ban a iyya haddasa cutan a kiyaye sosai.

Bandeji mai laushi, kayan nannaɗewa ne da ake amfani da shi wajen kare idon sawu daga rauni ko kuma don taimakawa wajen warkar da kumburi da ciwo, bandejin an yi shi daga kayan roba wanda yakeɗauke da nannaɗiya a jikin kafa, yana da goyon baya da rage ciwo. Dalilin amfani da bandeji mai laushi akan idon sawu. Na ɗaya, kare idon sawu daga rauni, ma’ana ana amfani da shi don rage matsalar idon sawu idan an sami rauni yayin motsa jiki ko hatsari. Na biyu, rage kumburi: yana taimakawa wajen rage kumburi ta hanyan yawan zubar da jinni a wurin da aka sami ciwo, taimako wurin warkarwa: bandeji yana tallafawa kafa kuma yana rage zafi domin ya ba ciki daman warkewa da sauri. Na huɗu, gocewa ko tsagewar idon sawu: idan sawu ya motsa ko ya tsage bandeji zai ba shi goyon baya don hana karaya, lalacewa, a lokutan da ake amfani da bandeji mai laushi akan idonsawu ya haɗa da, idan an sami rauni mai sauki a idon sawo lokacin da idon sawu ya kumbura. Saboda yawan motsi, don rage ciwon bayan faɗowa ko haɗawa da wani abu wajen kula da nauyinka yayin da ake jinya. Shi wannan bandeji mai laushi yana da matukar mahimmanci wajen kare lafiya da ba da goyon baya ga idon sawu, amma idan kumburin ya tsananta ya kamata a nemi likita.

Targaɗe na guiwan hannu. Yana nufin lokacin da ƙasusuwa dake haɗe da guiwan hannu suka fice daga matsayinsu na al’ada. Wannan yana iyya faruwa saboda haɗari, faɗuwa ko matsanancin motsi kuma yana haifar da zafi mai tsanani, da rashin iyya motsa hannu da kyau. Alamomin wannan gocewa na guiwar hannu ya haɗa da zafi mai tsanani a guiwar hannun. Na biyu yana fita daga yanayin al’ada. Na uku kumburi a yankin guiwan hannun. Na huɗu rashin iyya motsa hannu da kyau. Na biyar jin tsoro ko rauni a tsokar hannun. Na shida kasan cewan hannu yai laushi ko ya rasajin nimfashi soboda motsawa akan jijiyoyi. Hanyoyin faruwan wannan gocewan guiwar hannu ya haɗa da faɗuwa, idan aka faɗi a hannu ya duka ƙasa da ƙarfi. Na biyu rauni daga hatsari Kaman hatsarin mota ko lokacin wasanni Kaman wasan kwallon ƙafa da kowani wasa. Na uku tsananin motsa hannu ko mummunan motsi kamar lokacin da kaya mai nauyi da rashin kulawa. Taimakon farko idan aka samu wannan gocewar na guiwar hannu. Ka tabbatar da muki. Na biyu yi amfani da bandeji ko abu mai laushi. Na uku yi amfani da ƙikar. Na huɗu kiran likita magani da kula. Likita zai iyya maida ƙasusuwan hannu gurin sun a al’ada, ana amfani da kayan lallafi Kaman bandeji, gyara dan taimakawa rauni. Abunda za’a lura anan shine kada kayi ƙoƙarin gyaran guiwan hannu da kanka wanna yana iyya jayo lalacewar jijiyoyi da tsokoki Kaman ka’izar asibiti.

Abunda ake nufi anan shine yadda ake fita da mutane ko kuma yadda ake ɗauke mutane yayin da aka samu tashin gaggawa na faruwar wani abu ma’anan shi shine hanyar fitar da mutane daga wani wuri cikin gaggawa don kare rayuka daga hatsari kamar gobara, ambaliyan ruwa, pashewa ko kuma wasu mummunan al’amura. Yana da matuƙar mahimmanci asan yanda za’a hakan cikin tsari da kwanciyar hankali dan rage hatsari. Lokutan da ake buƙatar wannan wannan ɗauke wannan ɗauke mutane shine kamar gobara gobara wuta. Na biyu ambaliyan ruwa. Na uku pashewan abu mai haɗari kamar iskar gas ko wutan lantarki. Haɗarin makamai kona ƙungiyoyin yan ta’adda, girgizan ƙasa ko guguwa, cutan da ake yaɗuwa kamar lokacin da ake bukatan. Abubuwan da ya kamata kayi a lokacin tashin gaggawa; kayi shirin tsari tun kafin lokaci. Na biyu kula da kayan gaggawa. Na uku ka saurari sanarwa. Na huɗu ka kiyaye hanya mai aminci. Biyar ka guji pirgita. Na shida ka taimaki mara ƙarfi. Ƙa’idojin fita da gaggawa; ya haɗa da kiran layin gaggawa, toshe hanyoyin la haɗari, kayi amfani da hanya mai sauƙi ka guji dawowa. Abubuwan da zai taimaka bayan fita; tattara kowa a wurin da akayi alƙawari, sanar da hukumomi idan akwai mutanen da basu fito ba, tabbatar da cewa kowa yana cikin lafiya sannan a nemi a taimako a nemi taimakon likita idan an samu rauni. Mahimmancin wannan shine; ka shirya tun lo kaf tun lokacin ka shirya tun kafin wani haɗari ya faru saboda fita cikin tsari yana iya ceto rayuka ka koya iyalanka yadda zasuyi amfani da hanyoyin fita da gaggawa kuma kasan wuraren tsari mafi kusa.